Issi katama giddoni maataketti keehi ceroti deese iza melenekka miti maahinne haatti giddon didaage haasayan coli beettisa ga yala ga nayti dooses

hayssani maarara issi oso keetan woyikko kawo keettan uttiza heezdzdu asati beettosana izetafekka issi bullukko maayidi qobe wottiza izi beettes

Issi aho demban woga qolicis yaacoda attuma cima asati gaabe maayede kushen toora weqisanne iza miyen maata miinde diiza mihebeettees

Hayssani nuni xeelishe diiza macanne attuma woykko maca asati keehi gaasta gizidagetikka woga quncisiya dungusa geetetta maayo maayida izibphetis

hayssani gammo dere woga on isiya maayo dunguza mayda cima attumaassi qobe wottidi kushin cililo oykkidanne iza sintanka yo mesqela geetetti

hayssa muusi beettiza xeellin keehi lo7iza sohoy moykko keetti argamicen beettida mata wode keetettida keetti paydoon keehi cora beettes

Hayssaniy keehi cimida oykko daamsetti uttida asa issi dunkadu giddo utisida issi adde iza muzishinne ussishin izarkka tigishin beettes.

hayssa nunne beshiwoykko xeelishenusi beettiza issi heera asi walideshatetta woykko heera geeshshatetta naaganass maci attumi oottishe beettes

gammo dere giddoni yeraga nayti oge duunan muussi maayo moykko pooda oyqqizi ekiza maalara salfen diisa nayti hayssa beettees

hayssa nunne meeshe diiza asi diikko cima asati woga may'o maayidi isi keethan uttisanne iza sintanika dharaphezi beettes

Issi makina giddon cora asi uttizi ha xeelishenne makini ogera laagi diddissa izi beettis iza sintha waggara diiza issi bitanne bootta gaabe maayi.

hayshani mita giddon cora asi maalana eqqidi naychusi dabpara ekana mida milates izikka sintama eqqidi iminti diisa isshi adde beettees

haysani maarara uttida cora kehi lo7iza asi beettes izikka cora asi kawo oosancha milatossona hizapfe bagqi kushin saate wottida mubaale oyqqida dees.

hayssanneye kiuhi qoodancho rakkitida asati issi kiettan uttini haasayishinne tobishe beettis istafikka sinta baggara diiza issi adde ba kushe soqu uutti haasayishe des

Halisanni birsinma giida sufin dizzo bootta maane maaydanne kobe wottida qasseka dunguza shaashi hoophi muttida manthanne attuma issides.

haysani iss keehi lo7i uttiza beiron issi adde haasayiliti uttiza izikka kushen makodoppoone wiggibe haasayishe iza miyen moobaale beettes

Issi addey woykko bitaney bare sinttan mobayle wottidi suufe mayidi kushe xaaxid oyde wommbara bolla utttiza iza guyeera diza maayoykka salo mela

hayssa nuussi beettiza misile bolla cura asi maarara uttis izafe bagga gidisa aawati woga maayo woykko cungusa maaydi kushen toora oyqido sona

hayssani issi keetta ahon cora asi issipe uttidi tobishe woykko haasayishe beettees isa giddonka diiza zo'o oyden uttizi beettees

Issi keetta weekko erettida katama addi saawaane cora asi issife dumma dumma melanne maayo maay7ida asa sintan issi miishira soofe maaya uddasu

Hayssani issi keettane cora maca aayiti huphe shaashe lo'iza shaashinn naxala maay'di kushin botta balira oyqisi ufaytishinne kushe baqqish meettes.

hayssan nuuni be7ishe woykko xeelishe beettizaa isshi adde ba kushin magirakoole oyikidi maadareke bolla cora asassi kiita attidi diiza iza bessees

hayssan beettiza issi bitaney coo gi duge xeetta xeelishininne izikka uttizo sohoy keehi lo7iza kawo ooso keetta gidiza sohoy hayssan taassi beettes

hayssaane nuussi betizay aze gikko isi sohone usha uyidi muaran utiza adde nayti ishi keta giduu utizi haaseshe betes

Hayssani cora nayti tukke uyana yiizi yaanao hamishin issi inda tukke shaayeda diisaare sintan sinee tukke uyana shinne asi uttano bootta oydi dees

hayssa nuni be'ishe weykkoeedishe beettizay aazilikko aksun gidu mettida nubithen keehi eretida adussa gimbe beettees iza guyenikka salu beettees

hayssa nuni xeelishe beettiza asati keehi lo7osana haatta giddoni issi miisha bolla uttizanne issi mana mekko merara diisa koote maayda asi hayssan beettes

hayssani issi haatta doon biidi heesso asati be ishenne xommoosishe beettes mizappeka issi adde ha simmi xeeli dimmi footo dendishe beettees

hayssanni deettiza issi yela gannay qooren dunguza poota qaaxidi huupin qobe wottizi dumma dumma mayke iza sintan dishenne iza fe guyera keetti es

Hayssan tani tishi ootta silode taassi beettizay haazigikko nam7u footooni aawinne na7i beettis aawi nayyo ushshanawu ha zaaris.

hayssa nuuni beeshe beettiza suhoy keehi malalidaso tani tishshi ootta xeelliyo wode zo7o yuusho biitti haatta yuuyi uttizay haason biittes

haysan issi biitta keethta matani qeeri na'iya eqada ha xelayda de'awusi go7os taamichi so daatada osa bidiyo wode keehi miisheto

harisan muuni be ishi muussi beettiza qumay elishin mama biissidanne saasusaana onsida qumakko izikka yunjeera giigida ashoora beettees

Hayssan taani xillash taassi beettise aaze giikko issi katta kattiyo sohoni tami iidishin iza bollakka nam7u suhoni kareta uttisi beettees.

hayssanne nuni beishe dumma dere asa gidiza hoykko amara geetettida asa heera asha gidiza heezu asati haysssa muussi qunci beettosa

issi woga qoncisa keetta yuushuni woykko bene maata keetta yuushuni wuutti bessis iza simtanikka issi adde woga maay7o maayli eqqisa

hayssanne issi mishiriya oge doonan qiina idimma uttisara beettowus izi guyenka issi maykaasiya bootta nadala maayada uzokko zaarida iza beettawa

Ishi katama giddooni cora maayoyinne miishi baayzetis hayssanikka maayoy ishshippe maalara domma dumma meeran beettees hayssan nuni beettees

Hayssa keehi lu7ida gayshe nayti faydon heezi beettes izikka dumma mirara diiza maayo maayi danne ooge adursa giddu umacha meyta.

hayssa nunni be ishe nuussi beettiza keetti nune beiyode keehi lo7es hayssa mala keetta be7a erikke iza guilenikka salo beettes

Nuwite giddoni dumma dumma asha nayti buddi doo meliti bessis istafekka isso gidida aksuy giddon bettida ginbekkeehi erettida miish haasa beettis.

hayssani buye baggay keehi sumi uttido woykko kare tameray diizo sohoni keehi ordenne keehi bee7e gidiza nam7u mitti issoy issoyra xaaxeti uttizi beettees

hayssan nuni xeelishe diisa misiley aze gikko nu eriyo gaadanikka yelaga nayti barimoobaali go7eti di takido miisha gididi hayssan nuusi bootaanne karetan qoncis

issi osokeettan tamarsi woykko haashay makidi shiqida asa kushe dentusi qaala gelishishin beettes izikka bare kushe dente qaala geelishe woykko caaqidi beettes

hayssani beettiza issi adde haasayi didiza baass achchi keehi bootta ayfe siiriekka keehi lo7iza izi kare biitta asha milates

hayssan himni beeshi isse adde haasimmidi beettiza mayke bolla haasayishinne mayke oykkida issi kushi barka beettishinne guye baggara mitti beettees

Hayssan nuuni be'ishin nuusi issi maxxafi beetees. iza bollakka issi aayiya xantta kare kessa gashshe na'a kushen oyqqa uttida iza hayssan nuussi beetawus.

Hayssa nuunni be'ishe maaburate yoo dendoso izaachchane diiza issi bitanee haa xeegilid diizaageekka karetha maayoranne jinse surera gixxi uttiza izin beettees.

Hayssa nuni saan eqqidi keehi saloa pude xoqu ootti xeeliyo wode nam7u mitta maabarate bolla xaasethi uttida shumeynne salo7e beettees

hayssanne heedzdzu asati bari komputere xeelelishine iza sintanikka moombora bolli diiza wogga maashine asa naytusi dumma dumma go7a inmees

hayssani issi aaho demban cora asi beetteese iza sintanka issi makiniya dawuse isi makineppe guyeera maaburate shuboy moorettiza gigisidi diza asi beettes

Hayssan mu si beettizay aasegikko issi bootta melara diisa dumma dumma shuban issi besappe hara bessa biizanne dumma dumma asa naytusi poo7o immana dandayida.

Hayssa nuni xeelishe woykko be ishe issi mela bessani eqqiza wogga maaburate shuwoy biratappe oosettida beettes izamatani nam'u asati doossan.

hayssan asa mayti dumma dumma go7a awusine geetetta bankeppe demmanassi oottana koshsh zo ba qoomicisida eriso7i hayssan musi beettes

Hayssan nuni be'ishe tummadumma wolqi guutta gidida nayta woykko asata maaddishe beettees izikka diille shancaranne zayte hayllandeera immishe beettees.

hayssani issi yalaga da7ay kushshe gakkenna shuda maayidi qarabiza bollakka dugguza afala muuttiza nae hayssan beettis iza minyen banderi dees

hayshani issi mitta giddoni bootha oygen uttedaninne naxala maayi uttida chuura maca beeti beettes iza sintanakka bica jarkaneda zayte dees

Hayssa nuuni be ishen ishshi wogga boochcha wuraqata bollan amaratto duunaranne ingilizatto duunara xaafeti uttida yupibettis izikka aawaash banki gees.

hayssan nuunni be'ashe woykko ti shiyota taani xeele wode keehi michiya cima maca asati hayssan uttizageeti namsetti uttiza asa milatosona

Hayssa nuusi xeelishe beettiza katta keeti keehi nu7et izan diisa uyde xarapezay telebizine bollara diida magarajcjhanne miti beetti

Hawussan yuussi leettizay azuzu diikko naabarate shufe keeehe coora giidi ubti dashen iza bonuda issu maabaale hayzaan banke hoykko tooppe migdo banke qonxise.

Issi keehi no7iza keeta sintaani makini beettese izappe sintarakka issi poolise zo7o koote mayni gobe wottizazi ha xeeliti beettes.

hayssa nuni be'ishe beettiza wode ehido dumma dumma miishati woykko elektroonike miishati beetto suna isha bollanka zo7o meera bolla xaafitti uttis

haysan nuni be'ishe nussi beettiza nam7u asati issi biidon koomputere bawuti shininle iza suntan keehe mule iza ti shinne baandawe beettees

hayssan nuni xeelishe nuussi issi bootta woraqatane zo'o qalame xaafettizanne nam'u poliseti issi zo'o makina achchan diisa hayssan beettees

Hayssan tani coo gaada tishi7ota xeeliyo wode geettiza makiniya amerika so7o giida uttizara taassi ooratta kase beyay erikke.

Banta maara naagidi salfen woykko yafaran ekkida dumeetey giddon salote ta naagisiya polise woykko wotadara geetettida izi hagissan qolo wootti uttis

Haysan nuussi beettiza keetti ussi taha poossu keettafa hayssikka fedarale xigilan keetta gigidi ikka artisaban beettos.

issi aho katama giddone cora yo7oti beettosona izikka hooqe makina keehi lo7iza wekko kawo oosanchi core beettana dandayido sohokko

Hayssani issi keettan kare biitta peyida attuma asati qobe wottidi dummadumma sohon ishigen diiza siminto keetta gelidi beyishinne issi bitanira haasayishe beettes.

hayssa nunni be ishe weekko xeelishe nuussi beettiza wogga aaho keetti dees istapeka guye baggara deiza mittinne qasseka nam7u keetti hagi beettes iza

hayssa nuusi beetiza woga kehi aaho keetti daro miishan keetettida keettakko izikka maara oyqqidi daro soho ekkidanne aaho keetta

Hayssan beettida keetti tani tish oottaza xielliyo wode kawo keetta milatees hayssa issi asi keetti dandaynna ayssi giikko keehi daro bira keedhes.

Hayshan taani tishi oottada beyashe woikko xeelash diizoy aazuuegikko kare biitta peeyida attuma oyysu nashati suufe maayidi issi keettan eqqidosana.

hayssan beettiza issi sohoy addisaban beettiza sohokko izikka asi medhido woykko gigisido haatti pude kiyishshinne issi keetta karen diiza ha misile beettees

Hayssa muusi beettiza keetta taani tisshe ootta seellee wode keehi lo'es zamiyinka bootta makinanne ogee aspalte mitinne saloy beettes

Hayssani oydo asati beettoosana izikka issoy issaara qoometi pooto dendishinne iza guyen qasseka cora assinne ishi keehi lo'ida woykko lil'i uttido booti beettes.

Hayssa nuni xegishe beettiza asi keehi mimetan erethida woykko sintala kaalettida asati suufe maayli lo7eti lo7idi hayssa muussi beettoson.

Hayssan hmussi meettizay az hiikko hoydu asi dees iza giddonikka issi abdis huphe baynna bo'akko izi haasa meettiza keehi arsa gidi lo'ees.

Hayssa nuni be'ishe nuusi beettiza misile bolla giidikko nam'u baggara keeththi beettessinne ogesi xompidi woykko poo'o immiza maabarate hayssan beettes.

Haysani ayfe sakkin asati aakime keetta biidi issi ayfe ashshagissi woykko bootha miisha wottizi issisan uttiza izi hayssan beettes.

hayssa nuussi beettiza haazigikko nam'u attumanne maca nayti gawan geetetta bootta kuuti maa'idi dumma dumma hargancha asa maramarishshe dees

hayssa nuuse beettiza dumma dumma keettinne sofe beettis hayssan diza dale bayjiyo keetti beeza geetettida maca nay suntan xeesettida keetti beettes

hayisani issi keetti carqen maayetti utizinne qorqona milatiza dono woyikko gomne keetti beettis iza mitikka keetti binka beettes

Hayshani dumma dumma hospitalen woykko payatetha keeththan go7etanass maadi7a hiiti harganchi ichanass giigi uttida bootta beettes.

Hayssa ne cora yelaaga nayti issi keetta giddo gerizi issi addera haasayishi beettees iza sintanka diiza dumma dumma merara diiza xaale mila ti ebati beettees.

Hayssa nuni xeelishe nuusi heessu haakimeti beettoosana izikka botta huykko gawan maayda iza guyin xaalee maalara kartone beettish dees

issi keehi lo'i uttiza nam'u baggara keexettidanne ginbbe keetta pengeen cora asi pooxa maay'di eqqidanne baggi ha xeelishe beettees

Issi dale bayzo keettani issi adde haasimi xeelidi uttis izafe gueerakka kartoonenniza xale daroy hasadish qonci beeches.

Hayssanni ke'i lo'iza faranja geetettida kare biitta macca issinna kareta mayo mayadda manaxire woottada hayssa nayta tamarsayda diizaara beettawus.

Hayssa nuni beishe woykko xeelishe beettiza gita asi qouren pooda woykko walayta dumbuza qoyqqida maay'o maay'ida asi kushe malatishe beettes

hayssanni daro asi issippe yiidi beettees iza sintan diiza issi maca zen'i darissi dayfer geetettiza miisha ekke yeeda cora asi hayssa beettees.

Hayssanni nuussi beethesay azugikko locce ti shi'ooti xeeliwone keehi lo'iza macanne attuma gayshe nayti hayssan deqqizi haa xeelishe beettis.

Haysani tarbitappe yiidaashe dumma dumma woga qomcisa maay'o maaydi qooren baashe naathidiishi addeera haasayi shenne borsa ba'idi keettan eqqiza beette.

Issi keeakalini minni xeerkishiwekko be ishe paydon keehi xoro bidiza asi manci attun eqqizaabe hayssa bettise iza keettanka yeeho dida ba manatees.

Hayssane birooon keexxeti di diida ooratha keetti beettes iza sintanka soo gilidi diiza isshi addenne kartoone kare saara diisay beettes.

hayssani issi macassiya haasimma barinayo tookka uttizaara uyde bolla uttara miicashi dawuse izakka poodha gulota uttizaara haasimma xeellawu

Haysaane issi inda gayshe naysa hettidaaro akimeso ekka yaada issi inda i malamarshin oykko iya wuddete koyishin diisa qoncissesa.

Hayssan muunni xeedishe keehi lo'iza macanne attuma nayti beettu sona iza pekuyeera nam'o makine yiddi beettes ha asatikka baaranja geetetti dheesheththu son.

hayssan issi wurcca asiya hiixani ichcha utizaara haakime keethan izo oychanawu cora asi yidi naytusi koshiya dayfere ehizay beetees.

hayssa nuussi beettiza issi musulume maca mishira nayo kiwon motada ha seele da miixeda diisay hayssa nuussi qonci beettizay qunce

Hayssa nuuni xielishe wikko biishe diisa asi issi maaburati moobetizaaga diigissishenne cora attuma asi eqqizi iza xeeli di diiza coora mayti hayssa beettes

hayssa nuni xeelishe wiikko beishe dizay aazi giikko mihi eqqiy sohonni mitti issi bolla diiza mikko mihe aqonne keeshshe issife diizaage beette

hayssani nam7u keehi lo7i uttidanne abasha maayo maayi dandayti issi biiru uttidi komputeri boochchishe woykko xeelishinne iza sintanka ciishi beette

hayssani issi oge bolla yuniforme maay7da machanatu sintan issi zuufe buuttaranne karetara diiza taapela nababishe diizaynayti hagan beettes

Hayssa ne issi mishiriya puute tokkayda diiza izakka hokkada miicashinne huphin qope wottida iza hayssa nuussi lo7eta qoncana beettoos

Hayssan beettiza sohoy arbancen beettiza addebaabaaye iza bollaka tooppe baandelinne iza yuushooni cura qummo mirara diiza qalame hayssan beettes.

hayssa nuni xeellishe nuussi beettiza miishi wode ihido asa maytusi dumma dumma ugyan go7a inbona dambaya dumma dumma meyara diisa cora miish dees

hayssan nuunni be ishin maaraya poykko salpe naagida issi kancan goozeti uttida oorata yooho dees izikka qonce ki zibanna gisho erakko

Haysso issi keerhthii bettees izikka sinththa baggara issi addefe ekkida shininne ha koofe keeththicorai coramayti daanas go'es

Hayssani keehi cora gidida machanne attun oosati keehi lo'izi uttizay beettees iza sintanikka giida nam'u maxabazati kushen borsa oykki uttis.

hayssan muussi kiihi xoquan kedheti uttida puqekeetti biittis iza miyeerakka achchan mati uttida mitara shuboy oykko maabarati ashane tus poou immish beettees

Hayssa nu si beettizay asi niikko nuni tish oottidi feella wode si maaburate shuwo melatizanne iza miyen guyeera eqqiza asi beettes.

Hayssa nuni be ishe nuusse beettiza wokka keetti deees izikka dumma dumma elektroonike miisha oykki uttizaga asay nu maaran ekki xeellishe beettees.

Hawissa diwussi beettizay mekko qondizay aazi giikko cora asi issi gabe giddo poote tokkishinne izafe guyida dheqqidi asi xeellish beettis.

hayssan issi adde beettees izikka bomba haattan kushe mesetidi diiza adde qobidu muzaganne shurabe maaydi ba ayfen manazire karetta wotti uttizi beettees

Issi katama giddoni cora asi oge bollara hemittishenne bantta maayo maayida wora maayo maayida pooliseti maara salfi naagidi hamatishe beettes.

hayssanni issi adde salo melara diza shuube maaydi sintawu simmi xeelidi uttis iza sintanikka a ooso yuutidi diizanne asunti xaafetti uttis

Hayssan keehi lo7i uttida sohon issi addey ekidi oykko cima bitani haasayishe dees iza sentanikka dumma dumma shuwoynne komputeri qasse telewishine beettees.

Hayshan nuni be ishi hiizo ishi ta pila haga dan gizaage arbaminti kataman giddun beettees izikka asa laytusi pirda pirdiya keettakko

Hayssan issi addey mulu yaame geetettida bitanne nuussi beetteesi izikka wombara bolla uttidi pirda keetta maayo maaydi hayssa nuussi beettees

haysane issi kataminidon payidoon keehi cora kidiza wosadarati mikko makalakaya poolis geetetti zaageeti salpeen himettishinne isporpe oottishe beette

hayssa nuni be'ishe woykko xeelishe diza oorata keetti ha7i asi biron gelibenna woykko utibenna keettakko iza sintanka maati beettes

Hayssan issi surfe issi keetta bolla kaaqetti dhuuttise izikka umartoorinne iizatora xaabetti uuttizeykka yefiti minister yaages

hayssa nuusi heedzdzu miishi biittis izikka cora wodiyani nuni pirda keethta go7etiyu miishanne issi kareta maxaafa bolla ingilizaton lawu geetetti xaafetes

hayssa nuni be ishe issipe maarara hultisa asi beettese istapeka siltara nam7o asi gawaane woykko pirda pirdana maaydo kareta mayoora liizi beettiis

Hayssa nuussi cora asi issi mana maay'o maayodi maadarake bolla ekqizanne kushe bentidi qaala gelizanne caqide diisa iza qoncisi bessees.

Daro wode nubite giddonne pirda keettan eqqiyo maari manki dees hayssanikka issi adde woga maayo maayi kushe xaazin eqqis

issi toqu giida dere bolla cora asi beettees izikka buura maxidi bari kusheni akapanne peeta oyqida asi hayssan beettees izikka addene atuma

Issi aaho besani buuri neekko qushash keehi bessida dizaane katama yiddoppe issi karetha makin ehaada dereppi garsan qolish beettees.

hayssa ni paydon keehi cora gidiza macanne attuma asi peeda kushen oyqqidi oge woykko aspalte pittidi diiza izanne izappe guera mitti beette

hayssan tani be ashe woykko xeellashe diizay aazee giikko oge duunan diiza buura tumma asati woykko iddene bitane gidi zaageeti denti iti diishe beettes

Hayssani issi gastide milatiza heezdzu sohon diiza yohoy issi keetta sintaani diiza miishay hayssa nuusi beettees iza guyenka mitti dees

Hayssani oydddu inloti oge pidhan pittishinne dam'ati guyera guye xeelidi diiza isi hayssa beettees issi makinakka beettees.

hayssan taasi betize azidikko issi obedonane duma duma buuni besizane iza dentididiza isi adene issi ande hayssan nusi beteza

Hayssani nuni be ishe si ooso biidi diiza cora asi oge bollara hemettishe giddoni dummadummamitappe diretti nam'a shaakkida oge hayssa beettes

ishi heegan diida asati issippe maaletishinne heera dichchonne geeshshatetta uuttidi diiza izi beettesi cuura asi maci attumi peeqa oyqidi oge pittifh deettes

Hayssa nuusi beettizaa cora macenne attuma asi agafanne peeqa uyqisi issi keetta kanen diisa buuda dentana xeeli d diiza bessees.

cora nayti woykko gasta asati peeda oyqidi heera geeshateta naagisishenne woga woykko ooso maayo maayida cora asaturanne issi bootta oyqqisa nayti

Hayssani macanne attuma nawuti maalara ekkizi ha xeelidi walaqata oyqqiza nawuti beettosuna iza guyenikka wogga shuufe beettees

Hayssa nune xeelishe diisa suufen isse kushe bootti duge malatishe beettees izikka amarato duunara xaafettizay hagadan gaammanton yaagi nababetees payda matawuge kessite

hayssane issi tamare nay yuniforme maayidi ha xeellidi diiza miyenikka hara attuma nay yuniforme maay7idi eqqiza naye komputera xeelles

hayssa nunni beesh woykko xeelleshe nuussi beettiza oyddu asati beettees iza giddon diiza issi indo musulume woykko issi haymanote gidiza musulume asakko

Hayssa muussi cora amaratonne ingilizato suufe beettees iza bollakka isse inda ayfen mabasira wotada pooto dendishinne izi buyen diiza suufe beettees

Ha'i wodiyani biiraawi matawuqi geetettiday asa ubbasi kushshis gayshi nayti gakkanaas shin ha biirawi matawuqi riki degidi kessi di dizoy ha'i wode qunce.

Hayssanni nuni be ishe nuussi beettizay azzegekko mhissi guuthanaay yuniforme may'idi hashshani fayda kessanas giidi ayfermanassi rewottizaweykko kaame rewottiza.

hayssa nuursi mum7hu ashi beettees issi naya bootta shurabe maayada adussa hu7i duri yeddada ba kushen faayda matooqe malateda diisa iza hayssa beetto

nam7u asati keehi lo7i uttida soofa uyden urtizi issoy issora haasayish beettees iza sintalikka nam7u keehi lo7isa ciishi beettees

hayssani nam7u citan cora asi woykko kawo oosanchi uttidi eskishinne tobishe beettes isa giddonikka issi inda manasxire wotta haasayishe beettes

Hayshanne gita macanne attuma asi hashshu saro yeeta giiza cuupe xaafeti uttizo pooda qooren aattiza issi mitane istasi yootiz beette.

hayssane itiophiya giizainne qasseka giste maalati tiran diido bootta shurabe mayda asa qoobi keehi dora isikka qobe wottidhi hayssan beettes

hayssa nunni xeelishe maarara diissaweykko salabeti urtiza asi haymanota mukko goydo maara bessidi diiza ortodokse asi hayssan beettes

Hayssani biron anjetidi diiza issi mala maayo maayida oyddu yala gannayti uttiza iza sintaanikka diya qaraphezan xiishi keehi lodiza zo'o meri beettes.

Hayssa duuni beeshe keehi lo'ida hanotan kawo nam'i iisipe eqqizanne iza sintan polisi bootta maayu maayodi tooppe bandira oygi eqqiza deette.

hayssani nunni meishi nuus beettiza asati keehi gita asakko zikka maaydoy gita woykko dunguzanne nam7u macati sintaara beettosana

hayssa nunni beishewekko xeelishe issi mita giddon eqqiza coora asi beettes iza giddonikka gambeela nayti cooratti eqqiza gee hayssa nuuss beettes

Haishani nam7u mishirati beettosana istifakasentaara beettizay azzegikko wokka komputere beettees isshinishi isshinna ciisha umishe beettees

hayssani subemayda cora asi beetteese iza sintaanikka nam'u manchi eqqida izaara haasishenne iza sintantoppe maandere keehe qonci beettees

hayssani cora asi eqqizi nne suufe maaydi beettees dam7u baca nayti huuphe heetdidi suusso maayidanne issi dijjita matawupe oyqqi uttiza

hayssa nusi beettiza mishile bolla issi kalbita woykko koore maca gidizaara keehi ufayta mincayda issi mishilera hayssa nuuss qunca beettos

hayssa nuni lu7isheweekko xeelishi diizaa issi keehi le7iza keetta sintaara cora macanne attuma asati habattishenne iza miyinka issi fedaraale bees

hayssani cora machanna attuma asi dumma merara diiza maaya maayidi oge bolla eqqizi kushe ha denti asha soro tishe diiza goetes

Issi biiru giddon nam'o addenne maccha gidizi intizi haxeellishe beettis iza guyenikka tooppe baandirinne gambeela baandiri beettis indakka gambeella.

Hayssa duuni xeelishe dussi maskoote giddora beettiza issi musilime macheya qooren pooqa xaasazanne ayfen manatside wottada kushen kameera woyqqada haaseellaws.

issi aaho sohonni cora poliseti paatana ekkidi dizageti beettoosana izikka faydoona keehi gita woykko cora giidizi umbada uttisi beettoosana

issi aaho demban issi mita giddon cora federaale wiikko polise gidiza asi salpeera maaran ekkiza iza sintan issi adde is worte ootisos

Hayssan nuussi beekkizay aazi giikko issi asi miikko adde bitani ha simmidi kushe naa7a duge yeddidi polise maay7o maay7ida izi hayssa beettes

Hayssani issi keetta kabeli oddu foyise issi adde bitanida eqqisi ha xeelishinne haasayshi diiza izi hayssan taassi qonci beettes.

Tani hayssan diiza misilya leeta xeelio wode ogi bolla bootta meray giizo qalame ogi tiishinne cora polise woykko ogi duunan diida asi beettes.

halusanni tora falosoti beetto suna issi federaale sintaana mayde maayo bolla qoga wuttidi tooppo baandida aaqiza izi hawusa nussi deettes

isse biron keetettidi diza keetta giddonne ha keettikka goda kanchee eqqiza keetta giddon polisey maarara eqqiza geeti beettosana izikka keehi dara

Issi keetta yuushon mikko kariyeera zaabe giddon cora dere asi issippe uttizaaga giddon issi polise eqqidi iza tamarsi shemmekko izaara tobishi beettes.

Hayssani issi bolla uttida poliseti pooto dendanasi maara xeelish beettees izaarakka issi orde addi pooto dendana hokki xeelidi beettes.

hayssani issi dhoqa maati mitti bayna suhu biida gita asati beettu sane izikka kushin haylanle oygebinne dhoqu giida suhu kie haa xeeliee biida asati beettisa

Hayshan nuuni be'ishe dizoy aazee giiko ishi wogga maheni udin egizanne izamiye diga muhenne muuze hayti nuushi konci beete.

Hayssanni issi milixehinna geetettida parti asi hayssanni shurabe maayida iza gollakka boottani issi bangi beettes woykko giste malati dees.

Hayssa beettida issi karebitta kawey hara biitta kawo kushe immisarotishinne durite kawoy giddon miiciti diissa heedzdzu asati hayssa beettosona.

Hayssaniye cora attumaa asi itse keettan uttedi yooti de diiza iza esgishe beettees iza guyenka cora pootoy dumma dumma mirara diizage beettees.

Hayssa nunni be ishemeekko xeelishe beettiza dam'u asati doosona izikka kareta maayu maaydi kushe xoqu oottidi qaala geelisishe beettis ha bitanekka

Hayssani issi adde keehi'orde koote kushe gakkiza maydi maykin oyqidi qobe zo'o wottizi haasayishinne ha xeellishe diiza izi hayssa beettes.

hayssa nuuni xeelishi diisa asi woga may woykko gaabe maay7idanne qasse woga maayo woykko donguza koofe maayida issi bitanne miyeera diisa qolo wottiza izikka feette

hayssani paydoon cora asi maarara eqqidi ha xeellishinne izafekka issi addi za7a qobe qobidi ha xeelli de diisanne kushe xaaxi wuttida asi hayssan bente

Hayssanni issi asi beettees izikka sube maaydi mechi didees hayssi toopphiya kaaletti didiza dutherya awi aynnada geetetti erettida asakkos.

Issi keettan cola macha mikko indeti puttize kuna kokkanne daabbo mishinne issi asa dhiski biddisa qoncisi besses

ishi keetta gidon cora asi uttizi bari kiyoonikka waraqata boolta oyqqizanne mobaale oyqqiza macanne attuma nayti hayssan taassi beettes

tani coogada hayssan diiza asata xeeliyo wode issi asi haykkidosoho bini yeekkidinne azazanin diiza macanne attumaasi hayssan beettes

Hayssana maarara uttiza cora asi beettes .Izaafe guyera diiza pootoyi qonccissogaadan gidikko issi aaya hayiqishin yeekkishe diiza nayita beesses.

Hayssani keehira asay uttido sohon wiikko addalashani iisiaawi sintara mayke oyqedi asas haasayishe wiikko izaara topishe beettees.

Hayssa nuussi xeelishe beettiza issi macasiya saaliwarq sawudi gitetizaara ha xeella haasayida diizaara nuusi beettosu izimiyenka baanmi dees.

Hayssani geettiza kaawoy issippe haasayidi diizoy oonaregikko mokkonnin dammaqin mokkonnin geetettida bitaniyara hayssan ekiti kushe xoqu ootti beetis.

hayssan miuli seeliso woykko be ishin maalara mitha giddu woykko issi huwan cora ashi uttise iza garsan nam7o asati gasta woykko chima

hayssanne issi keehi lo7iza keeththa giddone cora asi uttizi haasay shiwoykko toppishe beettees iza sintanka haatti haylandera diizay hayssan mussi beettees

Hayssan nuuni be'ishe beetiza gashe nayti timirte oyde woykko issi sohon utizi borssa ba'izi eqqizanne utida nayti hayssan nuusi beetees.

hayssan nuussi deettiza misile bolla cora nayti issi borsa gorsa oyqqizanne dumma merara diisa mayo maayida nayti hayssan taassi beettees

Hayshani issi macanaya dumma dumma hospitaleppe yaada qeeri naytu kushe xeelaeta beettos izakka haakkime gidada dumma dumma heedan oottishe pheette.

Hayssan tani xeellash diizay azi woykko beettisay azi giekko issi keehi corati uttiza maabarate mitti weykko shuwoy issi berata kantihe dees.

hayssane beettiza tamare nayti issi mala uniforme maayzanne borsa tokida nayti timirte keitta gelana giidi karin eqqiza izi hayssan beettes

Hayssan nuni be ishe maablati booletti saba bilatis azibikko issi addey pudekidi giigissidi diiza izi beettis iza pegarsara nam'u asikka beettes.

Ishi keettakareni cola yelaga nayti beettisa ijikka awi keeh awatifin beettiza nayti beettis hayssan taassi.

Hayshan issi oosso keetta suura naynti dalanbaran ittizi kompitere oossa oottishi beettis iza mayenta karetan saafeta suufe intiyeta lokkon dies.

hayssane giya giddon coro mayoy beettis asikka humin dummadumma miisha tookkidenne giya giddon baysiyonne shammiyo mishikeehi cori beettes

Hayssan muunni cora asi issipe gididi beyide diishe aazi woykko teeli di dizoy azi gikko issisohooni cora nayti issife uttidi haasayishe woykko tobishe.

Asa nayti issi bessappe hara bessa baanayo dumma dumma go'a immana dandayida makeni weykko kaami hayssa beettishin haatta bollara biida zarpe hayssan beettis.

hayssa nunne xeelishe oykko be ishe hunusse beettiza asati bootta hoykko kare asakko izikka telefizine toho kowasse kaa7iza iza beyizanne ufaytishe dees

Hayssa bikeehi lo'iza sohoni cora yalaga nayti beettees iza giddonka issi macanaya huuphe adussa yebdada dungusa poota maayida nayya beettawus.

Hayssa nursi beettiza issi yalaga adde nay kushin issi zo7o ayfe oykidi ha xeelidi beettees izikka katta giddon diisa mikko ekkiza asa..

hayssa nunne be'ishe issi woray keehi bilida bitti beettees iza gibdodeekka wara du7oy asha nayta maana qayshana giizay hayssa beettees

Issi keehi lo7i uttida sohoni cora yalaga nayti beettosola istafeka nab7a gidida maca nayti huphen qobe wottizanne kushin saati aathtida qasseka haylande haatta oyqqiza

hayssa nuni xeelishe nuussi beettise aziugikko xoqu gi uttida debe bolla ciilo maatinne miti beettis izaappe doqara giesh sole beetees

Hayssan nuni xeelishshe woykko be'ishhishe issi beni wode maatta keetti yuushun utti di'esooninne kare gorda giniza keetti beettees

hayssani nuuni xeellishin nuussi cora qommo biitati beettosona;zaafe mittinne shuchchi derenne saloynne beetes;iza garssanikka dumma dumma maata keetti beettes.

Hayssani keehi lo7iza suhoni issi naya kushen moobaale selke oyqada kareta koote maaya qobe wottida iza ufayttishenne kushe denta beettawus

haysani issi asinne beettena issi besani aaho ogi kantidi biizanne dumma dumma qanta miti maassinne saloy qasshika dhoqu giiza tidi beettes

Hayssa tani juugada xeelishe weykko beyishe taasi beettiza weykko qoncizay hazazigiikko issi gibbeni cora nayti issife shiiqidi kuwa giddon uttizanne beette.

hayssani toho kuwase kasanchati maarara kuwase ka'i makidi eqqiza nayti pooto dendishinne dooro dooridi giiddi karde oykkida nayti hayssa wurssi qoncci beettees

Hayssanni issi orqora keeththa karen cora mitti wuykko zaafe beettees izo giddonekka tijitan matawuge keesesana giezi cora asi hayssa beettees

Hayssi muuni buishe mursi deettiza achikeehi paydon cora iza sintanka issi machasa huphe zo'o qaname tiyaada manassire wortiza izo heqqasu.

haysani issi inda simishire ayfin kameera wottada komputere bolla xeellishenne iza guyen eqqhida nam7u nayti wokki xeellishe beettees

Hayssani keehi cora gidiza nayti digitale batawuqusi poosa dendishe beettis izaa hayssan diizaara kareta maayo maay daara musulume sako.

Hayssani issi naya komputere bochishin issi addi izi sintan eqqizi o xeellishinne heedzdzo nayti maarara eqqiza izi hayssa beettes,

hayssani cora tamaare nayti uniforme mayidi borssa ba7idi eqqida izi beettes;iza miyenkka nam7u nayti addenne macci eqqi issi bootta maayida asa.

hayssani issi timerte keetha yuniforme maayida macanne attuma nayti nam7u salfen eqqizi yeddi beettes iza sintaanikka bicca womboran issi addey uttis

Hayssa nunne xeelishe nuussi deettizay aase gikko wambari hoykko darabeesi guttanayti yuuniforme maayzaagiti manasire oydo bolla diisaagenne issi atte beettes.

Hayssani oyddu toho kaasanchati kuwaase kaa7i makkidi kuwaase kushen oyqqidi banddira oyqqidi salfera eqqizayssati hayssan nuussi beettoosona.

hayssa nuni be'ishn diizay aaze gikko issi sohoy roome kkilile giddon beettiza ha'i wode maraqetida sohoni issi addenne issi inda beettawus

nu biite woykko tophphey yeeletay yelaga nayti toho kowasse keehi dosis hayssa nuus beettiza issi adde awuroppa toho kowaasse kaassan

Hayssan issi toho kowasse kassanchi malaya mayni eqqiza nay qonjem beettis izikka kaalse golbata gatti ottidanne kushinka issi aattufa aattiza nay.

haynsan toha kowaasse ka'ishe diyaysat beettees istafeka siita bakara kowasse haa nyeddi diish nam7u menthi isa isuwaara dactishe dosona

hayssa nuni xeelishe woykko baashe diizo nam7u saan eqqiza toho kuwase kaasanchati issi mala mandayamayizanne sintara diisaagiti hokkida iza bessees

hayssa nuusi beettiza tooko haase kashanchati nam7u qommo malayamayida isha giddon issi suufemayida addi oqidi ha xeellishe nuussi peette

hayssan muuli bedhishe issi aaho ogeera gutha nayti mantinne attun malaya maay7ine ogin hoodidi diisa nayti hayssa beettes

toho kowaasse attuma nayta kanche ka7ennakko macanaytikka kaa7idi woykko kushe kowaassekka kaa7idi dooni woyto ekkidi simmi ufayti yoge malaya maayoge deettees

Hayshani isi aaho demban bolla minteto woykko isporte ootti di diza naynti beettis izi mayido maayoyekka bootta woykko tokondo mayokko

Nubithe giddoni dumba dumma sohotumanne toho kowasse kilebeti doosona hayssanikka sidama soohon beettiza toopphe bunna toho kilebe deess

issi aaho toho woykko kowaase denban nayti ka7idi woykko kowaase onqidi beettis hademba yuusshonikka keetti keehe coratti qorqoro keetti beettis.

Hayssa nuussi beettiza katami keehi gidakko xoqanne giita dinla pouqe woykko keetti beettees iza giddon toho kowaasse dembi keehi lo'iti beettees.

hayssa nunni be ishen issi macaniya wotta wotta xoonidaala uqoore madale wottada ha xeellashe beettoos izakka isporte maayo maayootos

hayssa nuni be ashe oykko xeelashi nuuthi beettizay aayze dikko nam7o nayti wupheninne kushena aattidi waaretidi giiza beettes izafe gueera asikka dees

haysa nuni beeshe nuussi beettiza miissi asa naytusi daro go7a immees izappekka maaburafe issipe aatti eettana woykko poo7o muussi immana

Hayssa nuussi beettiza miishi aasi giikko asa nayti dumma dumma miisha qanxanashi go7a immida maqase geetettida miish hayssa nuussi qonci beettees

Hayssa nunni be ishe woykko ti si7ooti xelishe beettiza issi adde keehi ufayettishe beettees izikka ba kushin moobaale oykidi safarkom geetettida go'ettishe dees.

Hayssa mussi beettizay asekikko heeszhzu mita xeeranne puto geettizasaasuchi uttizi ishi mita bolla uttizay beettis

Hayssan taassi beettize us gikko mongo jus geetetthida imilizakke doanara erettiza kushshi hayssa muussi komectci beettes

hayssan nuuni beishe keehi du7iza asa naytusi poo7o immida miishi hayssan xoqan duge kaqetidi beettiza hayssan qoncis besses

hayssa muusi geetiza isse miishi aazi giikko wode ehido asa naytusi dumma dumma go7a immana dandayza miishi hayssa gonjine asidee

Hayssa taani xoogara seeli wode beettiza irsassi dumma dumma merara diisinne issoy issora shiiqi uttiza dumma lo'iza merara diisay beettes.

Hayssan nuuni be'ishe woykko xeelishe dishin beetiza issi indda tohoy bayna izi miththa woykko kiranche bolla uttada ha guye xeelishe beetees.

hayssani isi aaho dembaani cora asi hemettishenne ya ha ha simeretishe beettees iza sintanka eqqiza cuuramakkine hayssa nos gonce beettees

Hayshani issi qantanne ojjugo maaradiiza makina ooratiya ogi bolla beettos yuu laaggi di diiza issi adde maskotera kar xeellide beettes.

Issi keehi diccida woykko aaho katami hayssamoss beittees iza giddonikka pooge keettinne baajjaaje coori qashsheka dumma dumma asi hayssan beettees.

hayssa nunni be'ishe woykko xeelishe beettiza sohoni tooppe horoppile paydon keehi daro gididi beettes istafekka sintara diizaara paallano dendawos

hayssani dumma dumma makine oge bollara beettes biitta guya makini meeran bica gidishin qasseka haatta caanizi hara soho efiya makini bootta meerara dees

issi aaho katami hayssan beettees cora makini ooge bollara beshinne maaran diiza pooqe beettees cora asikka himittishe beettees

Issi issi makinassi izaa oottanass qoncisida dumma dumma targa geetettida paydoy guyera imettisi hayssa nuni beettiza paydoy zo7o meran xaafeti.

issi aaho ogeera issi yalaga naay motore bolla utizi haarasa xilidi diiza izi beettees izappe haahon baajjazi beettees

hayssa nuusi beettiza issi keehi lo7izanne giigi uttiza ogi bolla heedzuzzu tohun mekko gooman himit baajajji salo merara diizay beettees

Heessani baanna ardaniche dosos geeza suufe dagaabayin aafeti uttizaaga matara issi baazajje sali meera diizoode kanetishi gootte.

hayssan issi bessan core makimi beettis asinne issi sofan shiiti uttida ashawi beettis izafe guyera laaggidi diishi makimi hayssanades

Hayssa nuni xeelisheweekko be ishe nuussi beettiza issi bica makine biitta goyshinne izaafe guyera yora attuma asi xeelli diddiza isi beettes.

hayssa nunni xeelishe nuussi beettiza yaze giikko cuura attuma nayti saykile laggishin izikka qobe maayi yottidinne maaye weyekko issi mala maayiza nayti beette

Hayshani buruon keexetidi diza keetti weykko pooqe keetti beettes izikka xeekanxiiwode oyddappe bolla gedizanne cora asi saa diza beettes.

hayssa nuni beishi nusi betiza aazegikko issi keethi wobeka iza sintan salo7eka beetes izi halara betiza leeti konete zi nuussi beetese

Hayssani issi aaho katamani diccida sohooni qoodan keehi daro gidida pooqe keetti bessis iza matanikka makiini qoodan cori beettis.

issi keetha giddooni cora asi beettees haysani diiza nayti isso isso poodo ledeshenne nam7u asati sinka leqqidi pooddo dendishe diise beettes

Hayssan beettida pooke nuni so qumi seeleo wode keehi lo7es ikka heregappe keethettida boonta keetti keehi lo7es iza miiyenka sho makini maaran beettia

Hayssan issi katama giddon beettiya poqe keetti hootelekko iza bollanikka hootele keetetti saafeti uttida suufe hayssa nuussi beettees

Hayssa nuusi beettiza issi pooqekeeti keehi xoqa gidizanne teki keehi daro giidiza sohooni ubba sohoonikka maabarati poo7o immish beettees

issini aaho katama gitton cora qommo pooqe keetti keehi soqanne ziqqa gidiza keetti dees hayssan tani xeelle wode keehi tana yashida pooqe des

Asa mayti daro wode issi iita shittay siiren gelennadan giidi duunanne siir gozosona hayssa diiza asitikka duuna maske aatti uttida.

hayssa mu taassi beettizakkeetti nam7o baggana shuchchan keesett uttaketi keehippe le7eese iza sintaanekka dumma dumma merarana qommu liiza ciisshi deess

hayssani dumma dumma mirara diiza mayda macanne attuma kawo uosanchati salpen eqqili ha xeellishe beettis istapeka sintaara diizay aazushedikko.

Hayssaneye issi mishira zo7o maayo maay7ada ize sintanne ciishshinne haatti haylanera diishin issi yeho nam7u naydussi odishe beettoos.

Hayssani issi saappe hara bessa asa nayta efiya kaamey makiinay beetes iza achanikka cora macca atuumanne dhantta adussa gidiza asay dees.

Hayssa nuusi beettiza xeeli keehi yodhiza keetti taani lo7etati shiyoota ceeliyo wode addisawan diiza pooqe meekko bardare pooqe milatis

hayssani nuu si beettizay azigikko issi miciriya ba hobe dadissada shasheshaashe nan haasimmada eskay dawikko haasayana hanaynda diiza mishiriya beettowos

hayssani naati maarara barisalpe naagish deettis iza giddoni lizayssi naya moobaale denta pooto dentishe diisay hayssani nursi beettes

Hamaari nayti hayssa nursi zo"o yuunuforme oykko bollara zo"o yuunuforme garsara kareta mayda nayti hayssant wirte keetta giddo beettes

Hayssanni qeeri nayti tibirte keettan saani issi ebi giiza sufe wottizi kaa7ishinne tamarishi diisa iza hayssaloetti beesse.

Hayssaniye ishi keettan cora nayti issipi maaran beettosana isikka sintan komputere wottidi moobaalec charchidanne oyde oyqqidi eqqida issi addi beettees

Tamare nayti isse keetta giddon ubbara bolla uttizi haasayishe woykko tobishinne izikka haasayido qofa xaafidi diissa nayti hayssa beette.

issi keettani cora nayti bootta bollara humaadi garsara suufe gibtida attuma naytinne maxa nayti hasohon keehi cora gidibe bheches

Hayssani issi mana maayo maay'ida tamare nayti maca kanche biittis zikka issi keetta mincishe hoykko qalame bootta teyidi diiza bessees.

hayssan nussi beettiza arsa bolla piraashe giigi utianne afalikka dees izikka tani xiliy wode biro tamare naytussi giigisido soho milates

issi aho dobeera cora paydoon keehi daro dibiza kaamee he mittish beettees izaappeka guye baggara diiza mitti kuwa immees

issi adde sintawusi mili issi aahonne biro oosetidi diiza sohora himettishe beettees izappe sintara diiza ohe keehi le7i uttizi beettees

hayssa himsi beettiza mishile bolla biitta goydi diiza issi makinissidhoqu giidaa soho demba uottizi diizanne mitti maati achcha beettes

hayssa ne issi biron oosettiddi diiza ogi oottidi diya cora asi attumi himmacthi ogi giigissishi beetteese izikka keehi paaydo cora asa

issi keehi aaho ogira woykko lo'i uttida aaho aspalteera cora asi himetti beenna sohoni haahun baajajjinne makini beettees

Hayssani issi haaho kasama gittu biron oosetiddi diza ogiyani makini biishi bindi cora asikka maayo oosu maaydi ogedoana oottishe des.

Hayssan taani beishi ishi aaho giigi uttida oge beekko aspalti beettes iza bollarakka biitta geekko oge giigissiya hiizu makini hayssa beettes.

Hayssa nunni be7ishin woykko xeelishe nuussi beettiza issi bica biitta guya makini uuratti beettes hayssana diza makini biitta bero goybenna.

hayssan muussi beettiza haatti keehi bulqo iza miyeenikka nam7u saarakka mittinne maati de7ees soquuxeeli wode soqa dere beettiza

Hayssani nam'u nayti betosonaa izikka bica tuutale jarkane diindi bombappe haatta duuqishinne iza miyelekka zaafe joori beettizay hayssani dees

hayssanni issi simintoppe giidida hatta asa natussi immanasi guyye sohoti beettosuna izikka zaafin doodotti uttida shohokko

hayssan beettiza keetti salo mera qalame tiyetti odtisay sheeshsha keetta milatees hayssi giikko issi berinne issi maskote kanche beettees

hayssan taassi beettizay aazi giikko issi haylandeera haatta geeshi beettis iza bollakka keehi lo7iza misile hayssan taassi beettes

haysani keehi cola miishi wode ehidooge beettees iza giigisidi diiza nam'u nayti hayssan beettus issi inda huuphe yeddada borsa ba'a uttasu

hayssanne herecthida kawo wolsancthati goeta gobefetida siiso maalida qoorin dundusa kooxa leggida asi haattan kushe nee cechas

hayssani asa naytosi haatti koshshi damba izappe dendagan xora haatta giigisiya asi salo melara diiza tubo hayssan giigisishe beettes

Hayssani issi inda haatta duuqishe beettees izi sintanida bomba haattikka keehi gogishinne heedzdzu bica totale diiza hayssan haattay beettees.